Issi macca mishiriyaa ba huuphphiyaa suure qachchenan ba issi kushiyaan pomppaa oyqqidaara aybikka bayna sohuwaan haasayayda cooga miicciyaara tana itanaanawus.

Issi maccaasiya cenggurssaa xoqqu oottidi sissiya cora miishshaa ba sinttan de'iyagaa bollan haasayaydda de'awusu. Ha maccaasiya asaassi tobbiya shaakkaydda beettawusu.

Yelaga naati issippe wolaytta dungguza woykko wogaa maayuwa maayadi ubbay issippe qoometti uttidi yexxiiddi de'iyageeta xeelliyo wode tanikka etappe issuwa gidiyakko giissees.

Issi quma keettaa karen Toophphiya banddiray kaqettidaagaappe bolla baggaaranne garssa baggaara diya xuupee woyigii? Appe guyye baggaara woyisu oyidee mela dii?

Yenjjeloy unkkuwaa biittaa giddon yeediyaga gidid unkko xalaalay darobawu go'an pe'ees. Yenjjeloy unkkuwaa anccidi shayiya penttisin oshshinchchawu xale kiyiyogan maaddees.

Issi Wolaytta wogaa maayuwa dungguzza maayida issi karetta bitanee oychchi zaaruwa immidi diyabaa malatees. Ha I maayido maayoy xeelliyode ayba lo'ii!

Issi wodalla na'ay shuggiya oydiyaa bollan uttidi lo'iya maayyuwa maayi uttis. Suufee asay anjjettiyo wode giddon woykko bullachchay gakkiyo wode maayidi kiyanawu maaddiya maayo.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidi dumma dumma yelaganne gastta asay issippe shiiqidi baalaa milatiyabaa bonchchiyo wode ayba lo"ees giidetii keehippe lo"iyaba.

Issi yelaga attuma na'ay ba naa"u tohuwaan tangachchidi eqqidi ba naa"u kaushiyaa qassi yaanne haa xaxidi eqqidaagaa xeelliyoode elettiyaaba milatees.

Beni nu wolaytta wogan masqqalay gakkiyo wode yelagati issippe shiiqidi gaziya kaassaa kaa'osona. He gaziya kaassa aawatikka biidi lo'iyo gishshawu xeelloosona.

Lo'iya hanotan teerida woyikko ka'ida goshshanichchaa murutaa oosoyi beettees. Ha kattaa qommoti asaassi bollan gam'idanne dottoriyan xalettin ixxida harggeta bollaappe gooddiyo woliqqay de'ees.

Kattama giddon haattaa shaafay de'iyagan miriqqay keehin heera moori uttiiis. Hagamala sohuwaa geeshshatettan oyqqenagee heeraa payatettan qohuwaa gattees. Harggiya kaalettees naagettoos!

Bootta luxetta keettaa maayuwa maayida maccanne attuma naati pilggetta keettaa gelidi eraa duuqqoosona. Ha pilggetta keettaa penggee shayetti dooyetti uttiis.

Lo"o shemppuwassi nne gabba xiskkuwassi keehi daro injjetiya shuggiya hiittay hitta maayuwara giigi uttiis. Ha hiixay merettoy mittaa massi giigissoogaappe.

Heeraa puulayiyoogeenne qassi ciishshay aiigi uttidi lo'idageenne puulattidaagee beettes ikka ekettiyoodenne gelettiyoode qassikka yelettido gallassaa bonchchiyode ba heeraa puulayiyoogee keehippe lo'ees.

Dara qommo ataakilttetu giddoppe daro aahuwan asaa maaddiyagee timatimiya giyoogaa. Timaatime daro wode kattaa mal"ettiyanne issi issi wode qassi barkkakka qaariya ancci gujjikko usttawu maaddees.

Darotoo deretettaa kifileti ziqqa wodhidi gaxare giddo urqqaara gelidi puutiya tokkiyoogan issoy issuwaayyo ziqqi giidi daanaaga tamaarissoosona. Ha asati daroban asaassi leemiso gidiya asa.

Wolayittan katta qommo gidiya boyyiyanne donuwaa piiti kattidoogaa. Qassikka bambbaita daaxxidi sawuwa caddidoogee shaatiyaara gidduwan wottoogee maanawu mal'iyagee yeechchaa bollan des.

toophphiyaa tukkiyaanne wolaytta dichchaa toho kuwaassiya citay issippe gididi kaa'iddo kaasaa be'eetees. ha kaassay diyaagaassi wurssetta ayfee be'iyoode qassi isso lage.

Worqqa meeran "Itoophphiyaa kiike kawotettaa xaaciyaa" yaagiyaa malaatara de'iyaa xifaatee aybattuwaan xaafettii? hagaassi huuphphe baggaara de'iyaa meezanay aybaa qonccisyaako oda?

Karetta uttiyoo shuggiyaa oydee qassi sintta baggaara xarapheezzay zo'o meraara de'iyoo keettay oogee? qassi ha keettaa godaykka ayi milatiyaa meran tiyetti uttidee?

Wollaytta biittan daro erettiya taarike soho gidiya moochche boorraago gonggoloy de'ees. He gonggoluwa asay daro asay haaho biittaappekka attennan yiidi xomooses.

Hagaa mala qeeri shaatiyaa haahuwan be'iyo wode taassi masqqalaa wode ashoy qofettees. Taani a be'iyo wodiyan ubba gallasikka aybakko baynnasan coo kushiya laaccays.

Qoodan oyddaa gididi issi sohuwaan uttida attuma naata xeelliyoode eta issipettettay kareera be'iyaa asaa ayba lo'ii! qassi meraykka keehippe lo"ees.

Issi dembbatti uttasan qodan keehippe cora macca asay issi mala maayuwa maayidi bantta kushshiya ziqqi oottidi yaane haane shabaashabiidi de'iyoode eta eqoy muumeera xeelliya asawu ayba lo'iyakko.

Pa"a laa hagee ayba keehin ufayssiyaabee! Asati maayido maayoy qassi eti heezzaykka issi keehi lo'iya al"o biran shamettiya maayuwa maayidoogee be'iya asaa malaalissees.

Issi shooqaa giddon kootiyaa maayidi, qophiya wottidi eqqida bitanee ay oottiiddi de'ii? Ha bitanee oyqqidi eqqido dozaa qommoy aybee? Bitaniyaappe guyye baggaara de'iyaabay aybee?

Bakkaaliya giya xuufee xaafetti uttidaagee beettees. Ha xuufiya guyye baggaara wolaytta wogaa keettati laappunay de'iyageetuppe issoy keexetti uttidaagee yuushuwan maatay de'iyogee beettees.

Issi huuphphiya giigissiyo keettan issi yelaga na'ay huuphphiya qanxxiyaagee ba maayuwaa maayid huupphiya giigissidi diyaagaa gidishiin ha an qaxxetti diyaagee qanxxissiyo huuphphe qanxxissoy tana aybba iitii! Hoola nabiyawu.

Issi biittan daro qommo meretati daanawu danddayoosona. Hegeekka aybee giikko dumma dumma doozatun doodetti uttida ziqqanne xoqqa soho gidida mittaadan pude eqqida adussa wombbaanne hegaanne hegaa milatiyaageta oyqqees.

Daroto taani nu heeran hagaadan xaace giyobaa be'iyo wodiyan ogiya laammada harasaara baysi. Hegaa xalla gidennan eti maayido maayuwa be'iyo wodiyankka awakko simmanne wottaa kataagays.

Issi ganddaa garssan de'iya xuntta ogiyaara bootta paraa bolli deree siyidobaa caanidi duge zaaridi yedidoogee ubbakka laaggiyay baynnasan barkka biid diya ha paray tana ayba azzantti!!

Qoodan oyddaa gidiyaa waadu miizzaa heemmiyaa issi bitanee eta giddon eqqidi ha baggaara xeelliyaa asaa aybakko bessiidi de'iyaaga miizziyaa qayccaa woottasu!

Issi keehiippe lo'iya dembbatti uttasaan sholkkoka bulla woshoy mokkidi tokkiddosan issi karetta deeshshiya kacciyaara adussiya I qooriyankka woddoroy diyoora mentte marata yelidoogeetuura eqqaasu.

Hagaa wogga makiinan caanettada awukko biikko taaassi ulo giddon aybakko arshshoppenne arggoppe ogiya oyqqidi yi aggees. Yiiddikka coo yeenna shaafaa haattaa keenay duge simmidi goggi aggees.

Ha giddon issi pala lo'iyaa ooratta kaamiyaa de'iyaara nu heeraaa yiidaara xeelliyo wodiyan keehippe puulattada he kaamiyaa ayba lo'awsu giidetii?

Godariyawu guyye baggaykka shin sintta baggaa xeelliyoode tawu bollay dozhggu gees. Ikka he palaappe doonaa hanggidi saasotiyoode ubba qassi sheeshshay tawu wodhdhana hanees.

Pooxxay asay meeguwawu maayiyo puutuwappenne dumma dumma shuggiya doozatuppe merettiya meeggo wode maayiyo maayo. Ha maayuwa irxxa wode darotto maayettes.

Zerin gakkidaagaa awan melissidi gaaccido baribariyaa xiillee woykko dillihee beettees. Hagee kattan guuttaa qolidi kattana xaykko poogan ashshenna baribariyaa xiille.

Mittaa qeranawu maaddiyaa wogaa miishsha woykko buquraa gidiyaaga ayba giidi xeeganwu danddayiyoo? Ha sohuwankka qassi woyssu qeriyoo mishshati de'iyaaba milatiyoonaa?

Xoossay siiqo giya sabaa Wolaytta Sooddo kumetta wonggeliyan ammaniya woosa keettaa sabanchchati anjjissidosona. Ha yettaa woosa keettee anttuwappe kareera darissiyogee danddayettenna.

Quma keettan karenkka soonikka uttiyoosaa giigissidi asay uttanaadan oottoosona. Qassi daro asay karen uttiyoogaappe sooni uttiyoogaa dosiyoogaa xalla gidennan karen uttikko yayyidi meenna asay de'ees.

Daro boottaa maayuwaa maayida attumane macca naati keehin addussa woray deiyo heeran boottaa curqqan damota yaagiyaa xuufiyaa xaafidi zannaqqidi deosona.

Amarida asay kushettidi shuchchan keettaa keexxiiddi beettoosona. Shin eta giddon issi na'ay ba worqqaappe dariya shuchchaa tooki uttiis shin hegaa aggidi kirkkuriyaa go'ettanawu koshshes.

Haattaa wadhdhiyogee asaa naati allaxxanawu oottiyo oosotu giddoppe issuwaa. Haattaa waraa ispporttiyan annacettidi daroto xooniya salo gufantton erettida waranchchati de"oosona

Pilaa santtaara gattoogaara ashuwaa ancci wolakkoogaa ta be'iyo wode tana tana ma ma giidi cuchchay doonan kumees. Pilaa mooqiyan kaasha kaasha miyoode tana pala lo'ees.

Toophphiya giddon daro macca cima asay wolqqay wuriddoogeekka bawu mi aqiyoobaa demmana giidi ogiyaa doonan uttidi loomiya, bambbariyaa qaariyaa bayzzoosona. Eta be"iyoode tana afuttay tucces.

"hiwot bar and restorant" yaagiya xifatee ingglizzattuwaninne amaarattuwan xafettidi issi quma keettaa karen kaqetti uttiis. ha keettaa giddonkka daro qommo katatti beetoosona.

La asa milatiyaa ashanguluuteti maayuwaa sikki bayzziyo keettaa karen eqqidaageeti meraara arssatidi paranjjata milatiyaageta be'iyoode banttassi ayba lo"oosona giidetii etii!

Luxetta keettaa sinttan de'iya mereta imotati beettoosona. Ha imotati leemisuwassi mittayinne maatay biittaa woyikko heeraa irxxissiyogaaninne heeraassi de'iya puulatetta naagiyogan daro go'aa immoosona.

Toophphiya kawotettaa huuphphe utetta man'e gidida tungga ambbay diicciid diyo dichchay keehiippe maalaalees. Xeelishin tunggi la nuuni kare biittaa odi bessan be'iyoogaa kiy agii!!

Toophphiya toho kuwaasiya citay maarara uttidinne eqqid qassi guye baggaarakka citaa loohissiya gadaawaa gujin hara immattatuura eqqidosonna. Tana ubbatoo qoppiyode nu toho kuwaasiyaa citaabay hidootaa qanxxissees.

Beni wode keettaa loyttanaassi asay go'ettiyo miishshatuppe issoy hagan kaqettaagee aybba geetettii? Qassi a matan diya miishshay ayba geetetti erettii?

La ha yelaga na'aay hegaa keeni ayba xuuray geliinee biittaa qonccisiyaa banddiraa ba hashiyaan tookki eqqidoogee! i de'iyoo sohoykka bazo milatees.

Dumma dumma baachcha industriyan oosettiya zaabbee, shalkkee, akaafaynne cora osettida biratati oosettidaageetti beetteesona. Ooso karennan aggidi bana laammanawu hagaa warettiya asawu gita bonchchuwaanne kaafiya kawoy immana koshshees.

Issi macca na'eeranne issi huuphiya dichchidi karetta shaashiyan qaci uttidaageeti issippe pootuwa denddiiddi de'iyageeti keehippe lo"oosona. Ha asi Toophphiyan erettida asa gidiyo gishshawu tankka A dosays.

zaytee issi sohuwan shiiqqidi uttidaagaa matan diya cora hara zaytetti diyaageeti asaassi qumaa kattidi maanawu keehi maaddoosona. ha zayteekka qassi daro bira.

Kawoyi Donald Tiramppi bantta ooso keettan Isiraa'eele biittaa kawuwaara lo'obaa zorettanaaniyaaba malatoosona. Taani akeekada xeelliyoode Tiramppi bawozanan lancci uttidaba malatees.

Ha layitti gifaataa baalan wolayittappenne dumma sohuwaappe xeesettidi keehippe yexxiya yettanchchati beettidosona. Ha sohuwan yettanchchaa Gaagga Diida be'ada wozanappe ufayittadanne kaa'ada aggaas

Oyttay badalla xiilliyappenne qassikka dumma dumma katta ayfettuppe giigiya mal'onne singgin siiriya qoqqopiya katta. Ha katta saxxiddi miyoodde mali'oy shayaappe yees!

Beni wode ogee lo'onne suure hanotan giigibeennaagaappe denddidaagan darotoo kaamee baanawunne yaanawu giiggenna. Ha'i wodiyaan ogiyaa shuchchan giigissidoogaappe denddidaagan daro go'aa immes.

Shuchchay biittaa gomppappe kiyiya keetta keexxanawu ubba qassikka keella keellanawunne dumma dumma goshsha oosuwa ootanawu maadiya minoba. Biitta danuwappe naaganawu maades.

Issi aaho saafaa bollan budeenaaraanne dumma dumma ustta qommotuura de'ees. Dumma dumma qummaa qommota miyoogee payyatettawu go'iyaaba gidishin, ha shiiqidaagaa be'iyoo wode cuchchaa mitissees.

Goyinaa guyye xaaxidi bawukka guyye xeelliiddi eqqida kanaassi aappun qommo meray de'ii? Ha puulatti uttida kanayi badoonan ayibaa baari uttidi guyye xeellii?

Daatta bammbbaree miyoode mal'iyaanne qumaa ufayttidi maana mala oottiya quma. Asay ashuwaa, boynaa, donuwaa, leehiyaanne hegaanne hegaa milatiya qumata daatta bambbariyaara meettes.

A"a la hagee ayba malaalissiyabee! Issi issi macca naatu huuphiya dattay xeelliya asawu oyshaa medhdhidi xoossi ashsho ubba huuphe gidennan haraba milatees.

Issi puulanchcha gela"o na'iyaa bootta shurabiya tiran xuufe de'iyooga maayada ha simmada ay xeelay? Qassi a ba kushiyan wottidoogee aybbe?

Cora macca asay issippe gididi tokettidi gakkida xaatta santtaa woykko meeze qaalan xiqiilggoomeniya giyogaa xomoosiiddi de'oosona. Xomoosidi sinttawuka asaa minttettoosona.

Ha mankkaa geetettiya buquray asay pilaa, qoociqqoocuwa asay ekkidi maanawu maaddiya so giddo buqura gididi erettees. Ha"ikka qumaa bollan uttiis.

Tunggaan aaho ogiyaan bululiyaa kaamiyaa nne asaa qooday issi gallassi aapunaa gidane? Ubba asaa bululissana dandayiyaa kaamee ha ogiyaa bollaan daane?

Taani wontta miido ataakilttee hanno gakkanaashin tana namisissibeenna. Ha miido kattatikka miyode mal'iyanne miini kalissiya dumma goshshaa murutati oosota gidiyogaan erettoosona.

Haahonne ogee giigenna heera ceega woykko keehippe cima kaamiyan biyoode yashay suriyan sheeshsha sheshshees! Ubba qassikka kaame guppiyodde wozanay dagaman phalqqetti woxes!

Woosa keettan sabanchchati yettaa yexxiyoode shociyo kiraaree awan bayizettiddi de''ii? Ha kiraariyaa kaa''anaage yelaga naata keehi daroppe metiidi yiilloyi erii?

Hagee ayba gaada xeesanaassi danddayyiyaakko taassi a meretay qoppin gelennan ixxiis. Haddirssi ushachchi zaara zaara xeellinkka ha miishshay tana eqqosan peeshshi agiis.

Oydde dumma dumma ooso keettan uttiddi oosuwa oottanawu maadiya daro shuggiyabappe meretiya so gido buqura. Ha buquray kawo keettan uttiddi oosuwa oottanawu maades.

Issi wolaytta wogaa maayuwaa maayida attuma na'ay ba kushiyaan banddiraa oyqqidi eqqido sohoy awa getetti xeegettii? Qassi a miyiyaan de'iyaa asati woysee?

Badalay darotto irxxiya issitto issitto qassi ho'iya heeran mokkiya keehippe koyettiya katta ayfe qommo. Zaabbay biittaa bookanawunne kaashshanawu maadiya birata miishsha.

Tukkee bashiya bolli shha'ettiyaagaa be'iyoode uya uya giidi lo'es. Hagee tukkee ha'i wodiyan dumma dumma sohuwan de'iyaagaa gidishin asay galla qammi uyees.

Asay ba ammanuwan ammanuwan minnidi de'iyogee keehippe ufayssees. Kawotettaynne ammanoy baynnaakko biittan oottidi daanaagee, saro kiyidi saro gelanaagee ay mala deexooshsha!

Keehippe gooba baltteetati issippe shiiqidi hashettidi daddidoo bullukkoyi ayiba lo''es giidetii. Ha bullukkuwaa giyaa kessidi bayzziyaakkokka etawu daro bira ekkana.

Issi yelaga na'iya aybakko caccarabaa maaya uttidaara de'awuus. Ha A eqqido sohaa xeelliyo wode keetta giddoy keehippe lo'iyogee tumu erettidaba.

Naa"u wolaytta wogaa maayuwaa maayida attuma asati olawu asay go"ettiyoo gonddaliyaa yaagiyoo miishshaa oyqqidaageti issippe duriidi de'iyaagetu na"aa huuphphekka bo"a.

Cora xifatee beettiyaage diyaagaappe bola bagaara diya suutta meray beetiyo miishshay aybee? Qassi naa"u asati diyaageetussi huuphiyaa boli diya curqqay ayssi zo"o gididee?

Cora asaa oyqqanawu danddayiyaa aaho yaa'awu shiiqiyoo sohuwaan maarara uttida asati bantta doonan wottido maayuwaa sunttay aybaa getettii? etikka aybaa aybaa maayidonaa?

Taani zino tana uloyi sakkinn keehippe yiillotaasinne barichchetaas. Hegaappe deniddidaagan cora qommo kattaa ayifeti miin tana aggiin keehippe daruwaa ufayittaas.

Tammaa laccoy pude saluwa gakkanaw eezxidaagappe miyyiyaara eqqidi bantta kushiyan oyqqido xiifaan tamma ayssi ekkiigokkona? Eti ayssi tammakko gede shiiqookkona?

asay ba soo oyddiya boli curqqa malattiyaaba hiixxidi puulayanaassi maadiyaaba. ikka oosettiyoy qassi daro wode puuttuwaapenne qassi hara keehi lo'iyaabaappe.

Luxiyaa luxanchchati ubbatookka luxiyoo kifiliyaa gelidi luxettaa doommanappe kasettidi nu biittee Itoophphee banddiraa kaqqi simmidi geliyo sohuwaan bootta maayuwa maayidagee eta luxissiyaagaa.

Heezzu guutta macca naati bantta huuphiyaa birshshi yeddidi issoy issuwaa zokkuwaara eqqidosona. Etappe issinna caccara maayuwaa maayidaara garssa baggan de'awusu.

Toophphiyaa giddon mata wodiyan doommidi waaruwaa oosuwaa eesoyidinne keexxidi de'ees. Hagawu baaso gaasoy tamaa paacay nu biittaa qohidi de'iyoga erida kawotettay yiido gishshasa.

Ha huuphiya binaana birshshadda duge yeddida bootta maayuwa maayidda adussa na'iya lo'ay aggay! Ha na'e guyen de'iya erissoykka pala puulatti uttis.

Wogaa qonccisiyaa wolaytta keettaa getettiyaagee guye baggaara de'ishin ha bagga gibiyaa giddon bootta shuraabiyaa maayidi uttida bitaniyaa sunttay oona getettii?

Sawo bambbare zo'o bambbariyanne qassikka dumma dumma sawo maataa daaxxiddi oyssa gujin kiyiya keehippe mali'iya bambbare. Boyye qassi turaddan mokiya miyo katta.

Miizzaa galbbappe giigida asay uttiyoo mittan waaxetida oydee Karen de'ees. Naa"u issi mala hanotan keexetida keettatu Karen oyddu mittan waaxetida oydeti uttidosona.

Qeera naatu luxetta keettaay luxettaa yuushuwan naata nne eta yelidaageeta shiishshidi yaa'aa polees. Naata yelidaageeti ubbaykka guyyessaa oyqqidi maaraara eqqidosona.

Haattay biyo olay diyaagaara gede goggiya geeshsha haattay beettees. Ha haattay asaassinne miizzaassi immiyo go'aappe denddidaagan keehi lo'iya ayfiyaa demmoosona.

Pude xoqqaappe duge keehi ziqqaakko goggiya haattaa matan naa"u yelaga attuma naati yaaranne haara eqqidosona. Eti naa"aykk shuraabiya maayennan eqqidosona.

Issi ambbaa xeelliyo wode dozan doodettidi puuatti uttiis. Dozay heeraa carkkuwaa irxxatettaa ehiyo gishshawu, hagaa mala nozhzhu giya carkkoy carkkiyo heeran de'iyaakko giissees.

Asay beni wode ammanuwa ammaneesi gaanawunne xoossawu yayyiyo yashshatettaykka wozanappenne gidiyogee keehippe malaalees! Aybee ha"i wodiyankka hagaaddan issippe shiiqidi wozanappe haggaaziyakko!

Issi xoqqa pooqe keettay de'iyoosan garssa baggaara issi yelaga na'ay bootta sharaara de'iyaaba aybakko ba huuphphiyaan tookkidi hemettiidi de'iyaagee beettees.

Daro yelaga macca naati sintta baggaara boota qamisiyaa maayidi uttidaashin guye baggaara qassi wolaytta wogaa maayuwaa maayida attuma bantta kushiyaan aybaa oyqidonaa?

Saamunay asaa naati bantta bolla ubbakka qassi bantta maayuwa qassikka dumma dumma buqura meecanawu maadiya shugo miishsha. Saamunay qitaa kessiya wolqqa oyqqis.

Manaaxxiree ayifee wayissiyo asay wottin suure bessanawu maaddiya miishshatuppe issuwa. Ayiba hagaa xallee issi issi asay puulaa gujjanawukka manaaxxiriya wottes.

ha'i wodiyan tophiya kaaletiyddi de'iya kaawuwaa sunttay oone? tophiyaa kaawoy maayidi uttido maayoy awa bittaa asaa woga maayyo? ha tophiya kaawoy aysi ba ayfiyan kareetabaa wotide?

Toophphiyan diyaa daro qommo wogaa meezetuppe keehi dummatiyaa beeni shanggulee asayi bantta bolla cadettiyoo wogaa. Ha wogayi keehippe qohiyaa woga.

Xoosso hageetu zoretaa giddon tana coogada baada uttaaga uttaaga giyabay darees. Hageeti zorettiyo zoretaykka taani wontta tiyettido shittuwa peenuwaadan hani ekkees.

Ha biittaa goyyiya kaamee awa heeran merettiishsha I ayba buqurappe merettiyakkonne awu go'aykka keehippe daro. Abeetii awu de'iya wolqqa de'iyagee!

Keehippe ordde modhdho boora asaa giddo yeddigikko asaa ubba qaycciddi dagaman shaya duutes. Ubba qassikka ha boora ashoy dafadda ma ma gees.

Ha sohoy keehippe asay biidi utti ekkanawu woykko shemppi ekkanawu giigida sohoy meran adil'e ciishsha mera gididagaa ayba asee keexxiday?

Asay dapuridi woykko sa'ay qammiyoo wode shemppi ekkiyoo sohoy giigi uttidaagee beettees. ha shemppiyoo sohoy qassi alggaa meray zo'o gididaagee xeelliyoode lo"ees.

Shonkkooroy biittan tokkin mokkidaagaa qanxxi qanxxi xuuxxiyo wode pala mal'ees. Shonkkooroy ha laytti qanxxi ekkikko yiya laytti qassi aacidi gakkees.

Issi keettay des yuushoykka qorqqoruwan diretti uttidaagaa gidishin keettaa naagiyoogan maaddes. Keettay qassi asaa naati issippetettan ba so asaara daanawu maaddiyaaba

Maata mera banddiraa bollan xaafettida paranjjatto xuufee nu doonan xaafettidaakko ayikeena puula gidanaakko qoppayis. Ha na'ayi gonggoluwaa giddon eqqidi footuwaa denddidaakko lo'es.

Xeellin xeella leella giya keehippe lo'iya sohoy cora alleeqissiyobatun shuuyettid uttiis. Hagaa mala sohoy daro wode ganddaappe ambbaa giddon beettees.

Haakkko hagee ayba iitti! eeddiissiya malaattay ikka koroonaa bayreessiya giyogee asaa naatu suuttaa giddon ay keennay de'iish i pala harggettenne.

Nu biittee toophphee garssan issi issi sohotin keehippe yashshiyaa gonggoloti de'oosona shin he sohuwaa issi issi asa biidi be'iyooge eta yashshenee?

wolaytta heeran keehi daro asay dossiyo dagatoo kumbee geetettiya bitanee beetees. ikka darotoo wolaytta asaa giddon dosettiyo gaasoy keehi daro.

issi shuchcha haattay biyo oge malattiya sohuwankka diya adussa mabiraatee biyo sohoy darotoo asaassi go'aa immees. ha sohoykka qassi keehi lo'ees.

Cimaa goobanne keehippe bonchchettida goshanchchay ba gaden tokkido mangguwa ayfiya hokkoddi maxxees. Ha bitane tuma keehippe goobanne keehippe nashiyo gooba asaa.

Adil"e mala meraara de'iyaa ciishshay kumi uttido heeran daro hara qommo mittatikka beettoosona. Hegetuppe qassi daro baggati aybba go"a immiyoona?

shaafaa haattay miizzaa ushshanawunne asay duuqqi efiidi son katta kattanawu qassikka mayuwa meeccin qitaa geeshshanawu maaddes. shuchchay keettaa keexxanawu maaddes.

Toophphiya giddon murutettiya timaatimeta be'iyo wode miidaadan kalissees. Ha Toophphiya murutaa gidida timaatimee biittee asaa koshshaa kunttiiddi de'iyogee hashshukka giissiyaba.

issi heeraa goyyidi asaassi kataa zeranaassi maadiya soho malattees. ikka darotoo konsso heeran beetiyoogaappe aaruwaa nu biittaassi daro maaduwa immoosona.

Nu wolaytta sooddo biittay xeelanawu lo'iya lo'o carkkuwa hanotay de'iyo saronne siiqo katama. Qassi i matan de'iya daamoota dereekka darosan erettida xoqqa dere.

Irssaassee xaafo mishshatuppe issuwaa gidishin tana a go'ettanawu lo'iyo gaasoy xaafidooges moorettikko quccidi naa"anttuwaa xaafanawu injjetiyo gishshataassa. Hegaa xalla gidennan misiliyaa medhdhanawu go'ettiyo koyro miishsha gidiyoogaana.

Bootta miishshaa bolli oyiqettida hayittan wottiyo alleeqo miishsha darotoo macca naati go'ettes. Hagaa mala alleeqo miishsha lo'osan wottidi bayzziyaakko lo'o ayssi giikko moorettiichchiya miishsha gidiyo gishshawu.

Hagee qassi gal"idanne ceeggida buquraa xalaalaa hagan kunttidabay ayba gidaneeshsha, aybee. waa ubba issi ooratta buquraakkonne walakkidi wottiyakko. Awankko xuugganawu wottidobaa gidennan aggenna.

Issi issi keettan keettaa naaganawu guutta naati baynna gishshawu kanay keettaa naagees. Kanay qassi keetta naago xalla gidennan issi issi heeran qaariyakka naagees

Dorssaa be'iyoode taayyo beni guuttan de'aydaa deeshshaaranne dorssaara waayettidoogee taayyo qofetti aggiis. Shin ha'i qoppiyoode ha'ikka he deeshshaynne dorssay de'eerennesha giissees.

Away dariyo wode irxxa juusiya uyiyogee manggaagan mal"ees. Juusiyappe gujuwan ha juusee bayzettiyo sohoy lo"o carkkuwara de'iya soho gidikko shemppoy wol"i gelees.

Koskkiyan cora qommo asay zal'iyoobati woyikko shammiyobati de'oosona. Hegeetu garssappe leemisuwawu gisttee, baniggay, baaqeelay, atarayinne hara cora qommo kattaa ayifeti beettoosona.

suupaari ka'i sonnonnida muuziyaa poqqichchidi saxxi saxxi miyoogee ayiba lo'iyaaba giideti. Ka'i wuribeennaaga gidikko miyoode garshshi garshshi giidi keehippe iites.

Huuphiya dichadda bootta maayuwa maayada issi geela'o na'iya ba kushiyan oyqqiddo xuufiya nababbiyode yeesanaa hanees. Ha na'ee eqqoykka tuma keehippe malaales.

Deevi geetettiya so buqurata medhdhiya eqoy medhdhiyo buqurati ayfiya caddoosona. Ha buqurata soon wottiyogee keettaassi gita puulaa gujjiyogaappe gujuwan ayyaannaaa shemppissees.

Issi sohuwan kattaanne hara irxxissanawu koshshiyabata irxxissiyoo buquray de'ees. Ha buquray harabaappekka maattaa irxxissidi uyanawu go'iyoo gishshawu tana daroppe ufayssees.

Mishiriya miizzay maanaassi maaddiya maataa buucada ehiyoogan miizziyo mizaydda de'awusu. Hanna maydda de'iyaara macca miizza gidiyogan yeessidi maatttaa demmanaassi daroppe go'aa immawusu.

Puxay hagee keetta pittanaassi lo'oshin aysse achchaa xeelliyo wode godariya achchaa malatees. Tumu mataa shiiqada oyqqiyaakko ubbaakka saxxennan aggenna gaada qoppays.

Asaa bolla dumma dumma harggiyappe xalliya miyo mitta ayfiya paapaya issitto miidda asi ubba wode mal'uwaa odiidde de'igees! Ha doozay mal'iyo mal'uwaa odiyo qaali baawa!

Beni Toophphiya asay woocidi shuchchaappe medhdhido hanno gakkanawu lume gezuwan de'iya asa ubbawu zannaqa soho gidiya Laalibalaa. Ha keettay biitteessi daro woriya gelisses.

Dumma dumma darkkon mokkiya kattata leemisuwawu tuumuya miidda asaa peenoy keehippe iites qassikka cooshshana hanees. Gidikkoka ha kattay daro harggiyawu xale.

Aayetti bootta sa'ara gooshettiya qoliya maayiddi bantta huuphiya siratan qacciddi xooso lo'iyoonna aggiyoona! Tummakka ha qolee lo'anna lo'oy qoppin erettes.

Mereta immotay derettuninne dumma dumma mittatun doodettiddaaga akkekana danddayettees. Hegattonikka he mittatuppe qanxxi ekkidi asay ba huuphiya genttiyoosa keexxiyooge aybbaka keltte bayinnan ekkiyooga.

Issi issitoo kawotetta ayssiyaageeti haniyobay maalalees. Ha beettidi diyaage kase Toophphee xaatta moccona Dasalegna Hailemariyama gidishin aybba palan ha 'selemmiya' kaa'iya durssanchchatuura I gayttidi hagaa haaniid diyakko erettena shin hagee kawushsha.

Issi issitto tuma qoppiyoode kushe hiillanchchattu oosoy malaales, ane xeellitte ha buqura waatti massiddi medhdhidonna! Xoosay ettawu gaanappe harabbi baawa.

Seeraa naagissiyageeti kaamiya ogiyaa bollan eqqidi sinttan ayibi diyaakkonne xeelloosona. Woray woyikko daray dumma dumma sonne kare medossati de'anawu maaddiyagaa.

Beni wodiyan labay giigissin na"iyaakka erennan shocidi efiyaaggoosona. Ha"i qassi afuufaa punnidi miyoobaa uyiyoobaa giigissidi "tana geluutee" gees. Laa wodee ehiyoobay malaales.

Hagee mangguwaappenne hara mittaa ayfetuppe paabirkkan gelidi gum"ettidi giigiyogan beettiya ushsha geetettees. Ha ushshay keehippe laqilaqiyaa ushsha gididi daroto uyyin suuttaa demissiyogan go'ees.

Ha wanccakare meraara de'iya leelehe Malay ayba lo'ii! Asay dumma dumma biittaan a phalqqidi Miya asay miidikka keehippe ufaytteessinne pashikki gees.

Issi qaalla caaquwaa gelissiyagettuppenne geliyagettuppe guye bagan de'iya banddirattu qooday woysse? Qassikka eqqida yelaga maccara maayido qolee aybippe aybippenne waaniddi oosetti?

Issi keehippe daayidi de'iyaa mittaan tashshiyaappe garssa baggaara anuwaan xaafettida xifatiyaa woygidi nababiyoo? qassi xifateekka ayba meran xafettidee oonee eriyay?

Ta michchiya darotoo muuzziya poquwa sinttaa tiya simmada meecettiyode somi'oy geeyees. Hagaa be'ada tanikka o ta sinttaa tiyissada ta sinttayikka boottaa muqaqiya kiyin galatada aggaas.

Cora asayi shooqan zeretta laalidi yafari baynnan zeriiddi de'iyaageeta. Ha shooqan zerettaa zerriiddi de'iyaa asatuppe guyye baggaara cora muuzeti de'oosona.

Issi bootta qalamiya tiyettida keehippe zammaana hanotan shuchchaappe keexettida keettay diyaagaassi aappun penggeti de"iyoonaa? Kare baggaara de'iyaa ciishshaaa qommotuppe lo"iyaage awugaara de'iyaagee?

Aaya issinna daro aqettoogaappe denddaagan kanssida maaxe santtaa miiccada nne yiicada asawu bayzzawusu. A santtaa miccada wottidoy uuttaa yeechchaa qanxxoogaa bollaana.

Aaho daashshaara de'iyaa, bagiddon aaho huwaa oyiqqidi dalqqidalqqiyaa mittaa qommoyi aybee? Ha dalqqidalqqiyaa mittaappe garssabaggaaranne guyye baggaara ayibi ayibi de'ii?

Issi aaho dembbaa sohuwan kaamiya lambbaa duuqqiyo sohuwan kaametinee qassi duuqissiyaageeto de'oosona. Issoy kaamee bayinan ba tohuwan issi awa bii?

Issi sohuwan meray salo mera malatiyaa kuwaasee uttiis. Kuwaasiyaa meray lo'iyoogaappee denddidaagan phonqqiyogaappe so giddon buquradan qosidi minjjiyaakko be'iya uray malaalettees.

Oyddantta kifiliya tamaarettu amaaratto maxaafaa yaagiya xufee beettiyaagaa gidishiin ha'i wodiyan xoossi giidosaan maxaafi tamaare kushen daana! Hakko hagee waatidi kunttanaakonne.

Issi yelaga na'iya keehippe diccida woyikko hoshshikkokka huuphiya doossada pomppan haasayiyaara beettawuus. A maayido dungguzawukka keehippe lo'iya merayinne lo'otettayi beettees.

Asaa naati kiyosaara qoppennan attiyo wode gomppan seellees. ubbakka woddaa malatiya qoppennan gakkiya danotun hayqqiya so asaa qoppiyo wode dagamay shayaappe kiyenna.

Awaa wodiyan away tana keehi xuuggiyo wode hara asay yanxxilaa oyqqidi hemettiyaagaa be'iyo wode tana dapa ekka ekka gees. Meraa lo'iyaa macca naatuura hemettiyoogee tana ufayssees.

Issi heeran de'iya asay bantta kareen lo'iya maatayi de'iyagaan uttidaageeti beettoosona. Eta keettay keehippe lo'iyanne darikkon tokettida uuttayi malaa hanotan dicciyagee beettees.

Daro qommo muuziiqaa miishshati yettanchchati yettaa yexxiyo wode yettaa loyttanawunne lanqqaa giigissanawu maaddoosona. Leemisuwawu kiraaree mittay masettidi giigidaagaa bollan chinggay qashettobare lo'iya cenggurssaa immees.

Amarida asati draphpha bollan kiyyidi duriidi de'iyaagetuppe hin baggaara eqqidaagee kambba oyqqidi baqqiidi de'iyaa oona malatii? Hinkkoti qassi puniyoobay aybbe?

Makiinay issi asaa gidin harabaakka issi heeraappe hara heerawu efanawu woykko yuushanawu maadiyaaba. Issi karetta meraa de'iyaa makiinay ogiyan eqqi wottiis.

Issi kataman keexettiya wogga pooqe keettaassi daro penggeenne maskkoote dees. Taani qassi injjineere gidiyakko hegaa mala keettaa keexxanawu daro kshshay dees.

Issi diriphaa bolli kiyidi ubba macca naati issi mala maayuwaa maayida naati adil"e ciishshaa mera milatiyaa maayuwaanne salo mera milatiyaa shuraabiyaa maayidaageeti durssaa anccoosona!

Shooshshay keehippe iitta ba gomppappe marzziya cuchchiya asaa dukkiddi harggisdanna ubbakka woranawu danddayiya medosa. Ha medisay tohoy baynna tiran hemettiya do'a.

Woosaa keettan drotto asay xoosaa sunttawunne i oottobawu yeexidi galattidi bawu immettida cenggurssa qaalan hagaa mala zammaana muuzzuqqa miishshay yeena wodiyan go'ettiyo kamba go'ettees.

Laytttan laytttan gakkiya Wolaytta layttaa laamiya bonchchiyo baalay gifataa aginan tammane oyddan bochchettoogaa qonccisses. Ha laytta gifaatan Gaagga Diiddi yexxanawu shoobettiis.

Banddiray kaqettiyogee issi biittay saro gidiyogaassi malaata. Ha daro go"aara de'iya banddiraa gallassay toophphiya giddon dumma dumma makkisotun gooluwa aginaa doomettan bonchchettees.

Biron oosettiidi de'iyaa pooqe keettaa woykko issoy issuwaa bollaan keexxettiyoo xekkaara de'iyaa keettay awa heeran de'iyaagee? a miyiyaan de'iyaa natikka muleera woysee?

Wogga keettaappe miyye baggaara dalqqidalqqiyaa maata barkka uttidi guyye xeelliyaa kanaassi merayi ayi malee? Wogga keettaappe guyye baggaara ayiba qommo mittayi de'ii?

Ha caammay darro puulattidi giigidoy daro wodiyanne daro marccuwa kessin giigees. Ikka qassi asay ba gedita iitabaappe naaganawu wottanawu maaddees.

Ha caammay gediyan wottiyo wode ayba iitees giisetii. Ha caammay balgguwan gidin boniyankka gediyan wottanawu keehippe iitiyanne injjetenna caamma gidiyogee erettidaba.

Mehiyaa haariyoogee asaa naatussi daro go''aa immees. Macca miizziyaa asaassi immiyoo go''ati, maataa, yeesuwaa, pilaa, oyssaa, maraa, ashuwaa gidishin, galbbay qassi zin''iyoo irppanee kiyees.

Wolaytta soodo ambban de'iya allaxxiyoone shemppiyo 'lewi resorttiya' biikko imettiya bonchchoyinne hagaazay kiyoppa kiyoppa gissees! Ha allaxxiyo sohuwan bonchchonne gita asay gelees.

Macca naati bantta puulaa naaganawu daro dumma dumma tiyettiyobatanne meecetttiyobata go'ettoosona. Hegeetikka:- chappasttikiya, lippisttikiya, kushiya tohaa qalamiya huuphiya qalamiyanne hara harabata.

Asaa naati payyatettay de'ikko bantta de'uwa kaalettanawu bantta kushe hiillaa go'ettidi oottiyo oosoti keehi lo'oosona gooppa! Hagee tawu erttiyakko taanne oottana.

Asaa naatu duussaassi injjetenna geli kessa gidida biittaappe bolla baggaara shaaray micettiis. Haakkidi qassi mentte gidida yesuwan aduqqenna dereti eqqidosona.

Pa! Issi aayiya bootta muqaqe maayuwa maayada ba huuphiya birshsha yedadda durssa duriyoode laa aybba lo'i! Ha aaye huuphiya doosaykka keehippe puula.

ayyaanaama konffaranssiyaan eqqida koyireekka uttida asayikka kuwaana gidiyaakko yettaa maara siyanaassi keehippe injjetes. Bollawu micettida sharayikka ta loyittada xeelliyoode haggaazzaa immiyaaba malatena.

Geela'o naati bantta sintta galbba puulayiya xiilliyanne qibaattiya tiyettiddi be'a asaa ubba aybba lo'iyoonna! Ha geela'otta be'idda wodallay wozana baaga maxxiniyadan maashshigisses!

Ambba garuwa biyo wode dumma dumma keettay leemisuwassi pooqiya milatiyabaa de'oy yexxninne haani kumidaagee xeelliyo wode deree ayba lo"iyaba giidetii.

Maataa giyoogee asaayyo kattaa koshshiyoogaadan miizzaassi koshshiyaaba gididi meran salo Mera. Kawotettay ha'i wodiyan ogiya doonaani asay uttidi shemppiyoosaa puulayees.

Wolayitta keettayinne keettaappe sintta baggaara boorayi zin'idaagee beettees. Keettaa miyyiyan maatayi, mittayinne heera irxxatettawu tokettida cora qommo doozzatinne meretati de'oosona.

Kaamee yaanne haa simerettiyoo keehippe lo"iyaa sohoy beettiyaagan gaxa baggaara maatay tokettidagee ogiyaa puulaa odiyoogappe aattidi hara asatu maatan sabettanadan oottiis!

Nu heeran issi bitanee ushshaa uyidi kakaara biidi keehippe deshettidaagaa be'ada keehippe kayyottada aggaas. Hegaappe simmada hara asaassikka ushshaassi de'iya qohuwa odada aggaas.

Tiya badalaa xiixaa akeeka ekkiyoode taayyo sinttan eqqidi suddu giidi yeemiyoogaa doomi aggiis. Gidikkonne ha'i demmana danddayennaagaa erada yibbaataa qachcha aggaas

Issi qeeri keettaa gidon zo'onne bootta uppuupaa kiliippe duge gatanawu issippe daddidoogeenne qassi sa'anikka zo"o ciishshaa micci wottoogee ayfiyan xeelliyode huuphphiya keehippe pashikisees.

issi keehi lo'iya keettaa giddon beettiya cora ciishshati awan beetiyoonaa? qassi ha sohoy awa keettaa giddon beettiya soho gaada qoppay?

Karettanne bootta ordde miizzaa giyaan efidi bayzzanawu issi keettaa karen essidoogee beettes. Awude gidin mehiyaa bayzziyoo aaho gidanawu koshshes ayssi qiikko hegee xayikko bayyzziyaanne shammiya asay qaaxxana danddayenna.

Asay paraa toggiddi ba biitta woganne zanaaqa bessiyooge tumaa aybba lo'iya duusse! Cora asay paraa pirixxissiyoode qassi be'iyaagetti ufayssan gupposonna.

cora ushshaa tiggiyo miishshay beetees. ha ushshaa tiggiyo miishshay diyaagee asay maanaassi shiishido qumaara bana cuulenna mala haattaa uyanaassi maadees.

Zammaana sa'aara bululiya kaametanne dumma dumma bululiyabata be'iyo wode tana keehippe daro malaalees. Gaasoykka ha miishshata medhdhiya asati waatidi medhdhiyonaa giissees.

Issi issi caammaa wottikko gediya qachxhi oyqqidi shemppuwa diggidi daruwa un"ettees. Shin issi issi caammay qassi gediya yeddi bessiyagaa wottada isppalttiyan hemettiyoga daro dosays.

Santtay usttawu maadees. Issi balttetiyaa uttada bayzziyode issina qassi eqqada shamanwu naagaydda deawusu. Santtagatte marccuwan keehin guji guji biidi de'ees.

Oydee uttanawunne dumma dumma buqura wottanawu maadiya so gido miishsha. Ha so giddo miishshay woykko buquray dumma dumma ayfe go'aa immees.

keehi lo'iya makkiiniya diyaarissi meray xeeliyoode aybba lo'ii? Qassi O shammanaassi giyaa biidi xeeliyobatuppe issoy goomaa gidishshin a waagay aapunee?

Xoossaa ammaniyaa woossa keettaa gooda yesusi ashshes yaagi ammanidi simmidi atottetawu markka gidana mala haattaan meecettiidi de'iyaageti beettoosona. etikka qassi muleera oydda.

Wolaytta sooddo giddon issi puulattida maata keettay dozan doodettidi de'ees. Hagaa mala qorqqoro keettaa leqqiyaa maata keettaa be'iyoo wode, wogaa keettay wolayttaappe xayoppo giissees.

Issi arssa karetta maayuwaa maayida na'ay issi kushiya kiisiyan yeggidi gellatti eqqidi. Hegaappe naa"u kushiya kiisiyan yeggidi attuma asadan sitting gaanaagaa aggis.

Taani mehe ubbaappe aattada maaxxiya waadu miizzaa heemmanawunne dichchanawu daro koyyays. Ubba qassi eta dirssaa kunttada haariyakko ta wozanay ufayssaa danddayenna.

Laa ayba maalaaliyaabaa be'iyaanaa! Ta eriin miizzi woy deriyan heemin, ixxikko qassi qachchikko mittaappe woykko harabaappe giigissido ganddaan kattaa wottin mees. Ha beettiya mizziya aybba cincca miizzakkonne xoqqan diya orootyuwan ba huuphphiya yedada oonakka siyukku!

Aayyiyaa xeelliyoode cima malatikkonne Iyoo de'iyaa meraynne kottay hagaa keena geennaagaa keenaa murutada beettaasu. Ha aayyiyoo hegaadan loyttana danddayidaagee lo"o gidida huuphee de'idoogaana.

cora naati issippe salpiya ya gede simmidi biidi de'iyaagetuppe ushachcha baggan keehipp wolqqama xumi uttida dere de'ees. ha heeray naata yashsheneye?

Wolaytta zooniya bolooso bombben de'iya ajjora soosoy xoosa meretta ubbaappe dummattiya malaaliyanne qassikka xoosa merette nashissiya dolla meretta. Ha kakkay qassi keehippe yashees.

Issi gastta bitanee keehippe puulla bootta muqaqe maayuwa maayiddi adussa dulla oyqqiddi tuma keehippe lo'ees. Ha bitaniya guyen de'iya ambba hanotay dumma.

Boynaynne shukkaaree issi issi asay dosana xaykkokka ganddaa heeran keehippe asay go'ettiyo quma gididi tanakka maanawu ufayssees? Shin ayssee baynnaagee ay maaddii!

Gandda giddon puulattida heeran de'iyaa maaraara eqqida orggenne indde dorssati taageeta gidiyaakko loyittada heemmanawu dayis. Etappe qommo baggaara de'iyaa kuwan co'uu gaada uttaagiyaakko lo'ees.

Donuwa giyo kattaassi sunttaa xeesiyoode taassi garssan mara inxxarssay miiccees. Hegaa xallakka gidennan qumaa maydda donuwaassi hayttaa be'in cammiyaa qumay azazennan duge gelees.

Qumaa miyoo keettay beettiyaagee "Ayee katta keettaa" yaagiyaagaa giddon dumma dumma maanawu mal"iyaa qumati de'oosona. qassi eti ekkiyoo waagaykka keehippe guutta.

Issi mino izaaway ba keettaa yuushuwa ay mala dirssan dirana danaddayii? Ha daresay adussa wodiyassi haggaazaa immana malanne A giddon de'iya mittati maara diccana mala ay oottana bessii?

Nu luxettaa keettan keehippe lo'iyanne naagettidi diccida cora qommo mittaa qommoti de'oosona. Ha mittati heeraa puulayiyoogaaninne hara qassi heeraassi de'iya irxxatettaa naagiyogan erettoosona.

Ha"i ha"i merettiya puula oydeti keettaassi gita puulaa immiyogaappe gujuwan uttiya asaasikka keehippe injjetees. Ha oydeti darotoo daro biraa ekkiyogankka erettoosona.

Xawulaappe giigida cora buqurat A giddon wottiyobay de'ees. Ha buquray dumma dumma buqurata giddon kuuridi wottanawu wolqqaama maaduwa immiyo gishshawu lo"ees.

Paray asay toggidi haahosaa baanawu koshshiya so medoosa gididi dumma dumma gaasuwawu togettees. Yeehuwan, bullachchan, qaxxaran, shankkaaninne hegaanne hegaa mala sohotun paray togettees

Issi issi daro diccida kataman katamaa katama kessidi phoolissiya wogga wogga pooqeti beettoosona. Nu katamaykka hegaadan dicciyaakko gaada taani daro laamottays.

Toophphiyan dumma dumma asaa sheeshay de'ees. Hegetuppe issoy oromuwaa asaa sheeshsha gidishin hage huuphphiyaa dichchiyoge qassi somalettugadankka milatees. Asay haga mala asaa be'iyakkogaada amottays.

issi maccaassiya uttada ba sinttan dumma dumma daro al'o gidennabata bayzzaydda dawusu. ha sohuwan bayzzettiya bambbaree mala meray diyo loomee beettees.

Wodalla ganjje cenggurssa duuqqiya buquran issi yelagappe cenggurssa duuqqiyoode ha cenggurssa zaariddi siyiyooge eqqosan coo dura dura gees. Etta maayoy qassi aybba puule!

Shoodiray, akaafaynne zaabbee ollaa bookkanawunne kaashanawu qassikka heeraa puulayanawu maaddoosona. Daro asay ayfiyaa giyaappe shammidi tuutiyaa soon mittaa massidi medhdhiyoogan go"ettees.

Hilliya urqqaa munaqqada dumma dumma so buquraa mel"idoogee shaatee aahoyinne xunttay diyagaa sunttay ayibee? I tiyettido qalamiya meray ayiba malatii?

Nuso keettaa dirssay qorqqoruwan direttanaappe kase coo doya de"iyoo wode kaysoy, godaree, hara do"aykka geelees giidi nu hirggiiddi de"iyoogaappe shemppida. Ha"i dirssay de"iyoo gishshawu yayyokko.

Biittaa bollan de'iya cora qommo dozatuppe asaa naati kattatettawu doorido hiillay maalaalees. Ha ubbabaappe mi mi be'idi dooridonaayee aybin eridonaa?

Alggay zini'annawu maadiya mittappe merettiya asaa naatussi keehippe koshiya so giddo miishsha. Alggan asay zini'iddi daafura aatiyonne xisskiyo mittappe merettiya buqura.

Wogaynne wogaa maayoy awa biittaassikka woykko awa heeraassikka de'eesi shin tana wolaytta wogaa maayuwa etaa wogaanne eta durssaa be'iyo wode ayba lo'ii?

Issi aaho samppaa bollan daabboy, oyttay, unccaynne dumma dumma usttati de'oosona. Ha qumata be'iyoo wode qofettiyaabay miishshi de'in coo kattidi solkkayiyakko lo'oshin!!

Toophphiyaa alamiyan deiya biittatu garssan daro tukkiyaa ayfisiyaronne alamiyaa giyawu shiishiyaa biitta. Toophphiyaan asay tukkiyaa ushshan keehin eretees. Ayddine katta miidi simmidi tukkiyaa uyenan aggena.

Yettanchchanne qassikka yetta giigissiya wolayttan keehippe erettiya Kaasa Gilddoy huuphiya dichiis. Dungguzay wolaytta wogaa qonccissiya qooriyan qachchiyo puulanne lo'iya maayo.

Naa"u kaamiya ogiya giigissiya gita kaameti bantta oosuwa poliiddi mittaa maataa baanaa mayzzoogee xeellanawu ayfiyawu giigenna. Ha naa"atuppe issoy goshshaa oottees.

Taani taassi de'iya palaha wodetun cora nabbabbiyo maxxaafata nabbabbiyoogan ta wozanan keehippe ufayissayiis. Hegaadankka qassi kase aadhdhida wodetun coo aattido wodeta qoppada keehippe kayyottada aggaas.

Issi issi iita nagaraa lagennanne xoossaa yayyenna otoranchcha asay hiyyeesa asaa sugees. Qassi taayyo hegaa mala asa gishshaa haasayada tumaa kessiyoogee aybippenne aadhdhiyaba.

Daro wolaytta wodalla asatti issippe shiiqiddi qoomettiddi yetta yexxiyagetta be'iyodde coo ubba eqqosan dura dura geesi! Ha asattu maayoyikka ubba be'a be'a geesi!

Bollaa minttettuwa woykko isipporttiya daro asay oottidi bantta bollaa minttiyo oosuwanne bantta payyatettaa naagiyo oosuwa oottana bessees. Hegee xaykko bollay minnana danddayenna.

Naa"u asati beettoosona etikka maayido maayoy bootta gidishin wolaytta wogaa qonccissiya maayoy. Gifaataa balaa qonccissiiddi issi heeran eqqidi haasayiiddi beettoosona.

Toophphiyan dumma dumma amano qommoti de"osona. Ortodookisee amanuwa kalliyaa Issi keetta giidon cora macca naati huuphphiyara gaatti guullotidi kaasiya kaaluwa naagidi eqqidosona.

Yelettoosappe biron issi laytta gidiyoo naa'aa baaliyaa bonchchanwu issi E machchalay de'iyoo xifatee zo'o meran xaafetti uttagee beettees. qassi ha sohuwankka daro upuupati de'oosona.

Beni wodiyan miizze maatta xaalalaa asay uyiyoogeekka eriyoogeekka gidishin ha"i wodiyan qassi darobaappe giigissidi xiilliyaa ehoogaa maaridi maatta kesseettees. Asi medhdho maattaappe miizzaa maattay keehees.

Taani sikkiyo miishshay diyaakko hagaa mala samppaa uttada tuma sikkana. Odishin hagaa koyro dadettaa doommida asati hagaa mala miishsha gidanaagaa gidoshin waatidi erana danddayidona?

Ha"i ha"i buzo hakkamo keettati oychchiyo miishshay keehippe daganttees. Shekkeeriya pilggettaa oottidi beettana xayikko biron doommana hanees giidi naa"u sha'u biraa oychchoosona.

Issi aayiyaa jabaana, irkkabotiyan siiniyaa giigisada tukkiya shayayida deawusu. Qassi pandiishsha shaashaa shayoge ya baggaara uttiis. Hana aayiyaa ayba lo'ay uffayttayda deawusu. Aayotti awudene ufayttona.

Huuphiyaa corppoppissi ekki hemettiyaa asaa be'iyo wode tana keehi yashshees gaasoykka eti panggaa malatiyo gishshataassa. Asay ubbay ba huuphiyaa geeshidi hemettiyaakko tana daro lo'ees.

Yaanne haanne yuushshiya oyidee gita asati bantta biiruwan uttanawu maaddes. Wolelee sa'an hiixxoogee siminttuwa irxxay nuna qohennaadaninne keettaa puulayanawu maaddes.

Keehippe xoqqatettay hinxxa keettata ubbakka etappe sintta baggara de'iya asppaltte ogiyan cora kaameti bululiddi bettosona. Gujuwankka ha sohuwaan beettiyabati dumma dumma ambba pulaayiya mittata.

Aayiya yelu! gooba goshshanchchay dumma dumma katta puutiya ba gaden zeriddi haatta ushshiddi baappe aattidi hara asawukka bayzziyoode ayba lo'i! Qassikka goshshanchcha ufayssay iran cawayes!

Birataa koxxidi biixxassi woykko gaddiyassi maaddiya miishshaa medhdhiiddi adussidi medhdhana koshshes. Hegaadan oottana xayikko ha mishshay biitta suure anccenna gishshataassi.

Issi giya gidon keehiippe cora asay dumma dumma shamiyobaatanne bayzziyobata qachchiidi diyaaba malattiyode maarara shanxxaa kumi uttidabay beettees. Qassikka heezzu maccasati uttidi bayzziidi doosona.

Orttodokise ammanuwan taabootay kare kiyo wode sanbbate tamaare naati taabootaa sinttan mazamuriyaa shiishshoosona. Sanbbate tamaare naati bataskkaanaassi zokko meqetta geetettoosona.

Ta wodeppe luxettaa wurssa simmada machchiyoo ekkayidda ta bullachchaa hannii mala puulattida kaamen ajabissanawu koyyays. Ha puula kaamen ta ushachchaara uttada tamachchiyoo miyyiyan utissanawu koyyays.

Dumma dumma ho'oy darido heeran tamay xuuqqiddi biitta sa'a xuugiddi kiyyidagee haahuwa xeelliya asaakka keehippe daganttes. Ha tama heera shiiqqikko xuugana hanees.

Tamaareti timirttiyaa tamaarii wurssidi xoossi gattin anjjettiyoogee keehippe upayissiyaanne hashukka giissiyaaba. Daro metuwaa giddoora kanttiyoo gishshawu ha gallassayi gakkanaba malatenna.

Donoy poqqiddinne ancciddi kattiddi miyo unkkuwara irzzo gididda miyo doozza qommo. Ha miyo kattay aradda goshsha gaden tokkin loyttiddi unkkotees.

Macca naati dumma dumma lo'iya huuphiya dadettidi banttana puulayidi hemettiyogaa dosoosona. Issi issi naati bantta huuphiya bollan harabaa gujissidi dadissoosona.

Huuphiyaa corppoppissi ekki hemettiyaa asaa be'iyo wode taayyo yashshay siyettees gaasoykka panggaa malatiyo gishshataassa. Danddayettiyaaba gidin asay ubbay bana geeshshiyaako ufayssees.

Suuqee giddon daro qommo buqurati shiiqidi woykko issoy issuwaa bolli uttis. Hegeetuppe issoy haattaa gidishin uyanawu maddiyaa geeyyi giigi uttidaagaa.

Asamarida asati zerin woykko tokkin gakkidi miziya kattaa giddoppe sharafaanne hara koshshennabaa diggiiddi doosona. Shin awudekka oottiyo wode maayuwaa issisan wottidi suure wolakkidi oottana koshshes.

Ta laggee kushe eraa oosuwa doommidi keehippe lo'idinne puulattidi de'iyagaa be'ada ta wozanan ufayittaas. Hegaadankka taassi de'iya ufayissaa a soo baada ayyo yootiyogaan assi qonccissaas.

Asay alamiya bollan bawu injjetiyadan cora qommo ammanuwa kaallees. Leemisuwawu musiliimet daro wode adussa bootta maayuwa maayidi attumaageetikka bantta huuphiya qacidi gufanni gufanni denddoosona.

Cilaadda geleshshoy toophphiya giddon de'iya wora do'atuppe issuwa. Ha cilaadda geleshshoy amaara dalgga manttiyan de'iya heeratuppe semen teraaraa naashinaale parkkiyan beetteees.

Ta laggee zino shammido ooratta maayoyi aara giigenna ixxiin keehippe kayyottiis. Hegaappe deniddidaagan taanikka aara issippe gidiyogaan assi hara maayuwa shammada keehippe ufayissaas.

Bullawu biida zo'o meraara de'iyaa macca miizzata asay mittaara qachchi wottidoogeta haakkamo keettaa kare efiidi harggiyaan oyqettena mala kasettidi naanganawu koyidosona.

Baatire xuma sohuwan ubbakka qassi koorintte gakkenna heeran xomppiddi maadettiyo poo'uwaa immiya elekkitiroonikke buqura. Ha buquray keehippe daruwa poo'anna danddayees.

Dumma dumma mittaa ayfeta issi sohuwaan dooridi asay maanawu koyikko yiidi shammana mala wottidoogeta xeelliyoo wode qoppibena asaakka haray attin ma ma gees.

Issilaama amanuwaa kaalliya woossanchchatti bantta bolla kammiddi daro sohuwa hemettiyooge tuma tana keehippe lo'iyaane qassikka etta xoosay dosiyo ooso. Ettibubbaykka lo'ossonna.

Toophphiya biittaawati bantta kushiyan oottidi go"ettiyobata be'iyo wode eta minotettay maalaalees. Tumuppe ha asateeyyee daruwa tamaariday ha"i wodiyan de'iya asatee!

Issi issi macca naati huuphiya dadissiiddi ayba oytissiyakko tawu erettenna. Taani macca naatu huuphe dadettaynne eta ele hanotay qoppikko cooshshanaaniiggees.

Wodalla ganjjeti odotanne makkisota shiishshanawu ogiyaara biya asaakka xeegidi haasayissiyo wodeti de"oosona. Baala wodetun, maganaa siyanawunne hegaanne hegaa mala gaasotun haasayissoosona .

Issi asaa naata milatiyaa merettay ba qooriyan daro alequwawu maadiyabata qachchi uttiis, ha alequwaa meray aybe? Ha aleqotti ubbay issippe qoodan woyse?

Naa''u asati issi sohuwan eqqidaageeta gidishin, eti de'iyoosan Gelatiyaa luxettaa giyaa erissoy de'ees. Ha erissuwaa be'iyo wode wodiyaa coo wurssiyogaappe ha luxettaa kaalliyakko shemppuwaassi lo'o.

Cora gaameelati sharan aybakko qirqqabbetti uttidi kaamiya ogiyassi gaxaa oyqqidi boosona. Etappe ushachcha baggay aguntta malatiya mittan kamettaashin haddirssay kaamiya oge.

Tu tu iitay bochchoppo inttena laa hageetti aybba lo'iyoonna. Aawaara Ayeeraa usuppun naaturaa issippe issi mala maayuwaa maayid keehi ufayttiyaageeti yeemoyooson xeelliyode.

Bodditte ambbaa aysuwa giddon de'iya kawo ooso keettatuppe daro beeruwa issi sohuwan oyqqida ooso keettay awugee? Ha ambbaa xoqqa xekkaa gattanawu kaalettiiddi de'iyageetuppe aybi naagettii?

Daroto kattama giddon utti ekkiyosay xaykko asaay dafuuri shemppena. Leemisuwaasi uttidi shemppidi irxxaba uyanawu, ho'iyaba uyanawu injjetiya sohoy xaayikko wayssees.

Maaraara issippe citan mochchenaa booraago gonggoluwaa xomoosidi yiyaageeti daroppe upayissoosona. Eta issippetettay harabappekka aadhdhidi asaa wozanan geliyaaba gidiyoogeekka xeelliyoode beettes

Macca naati hagaadan oottidi qiibaatiyaa tiyettiyo wode taassi uluwaappe cooshshay aybinne bochchennan guppidi kiyi aggees. Ubba eti tiyettishin kushiyaappe ekkada ola ola gees.

Hayittaa lukkidoogan aattin macca naata alleqisses giyo gudichchay des. Ha gudichchaa attuma asayikka ubbakka maccay ha'i qassi siiriyaakka lukkidi wottees.

issi shuchcha keettaa penggen eqqida keehi lo'iya naati diyaageetussi immetidda maayuwa meray ay malatii? etikka qassi kaa'iyo sohoy awa heeraanee?

Beni wode issi heeran mulesaa asay shiiqidi qaala siyanawu ubba woosa kettaassi asay yaana mala odana mala odes. Ha'i ogiyaa bollan misiliya kaqqes.

Dumma dumma danuwan bolla pacciddo asay guupettiyo woykko zemppiddi hemettiyo biratan hemetiyoode tuma keehippe azanttes. Ha biratay etta hagaaziyoogan daro nashettiya birata.

Beettiya heezzu keettatikka mittaappenne maataappe keexettida asay de'iyo keetta. Ha keettata daddahanawu daddahaa eriya hiillata go'ettidooge beettees. Keettati matan matan de'iyogee qoppiyode asaa siiqotaa bessees.

Ha pooxay meego wodiyan ubbakka balggo wodiyan maayanawu keehippe injjetiyanne ta A maayiyo wode daro lo"iya pooxa gidiyo gishshawu keehippe dosays.

Masoofiyan dumma dumma qommotuppe giigida puula katta be'iyoorin tawu akeekennan saassoyi wodhdhi aggis. Masoofiyan de'iyaa buddeenata gaxan wottidi ekki ekki miyaakko lo''ees.

Dumma dumma xomppiya aattanawu danddayiyaa miishshan heeran puulayidi xomppidid de'ees. Mata wodiyan baallotta citay kataman hagaa kaqqissidi eettissiidi de'ees. Hola sooni eettanawu gidibenasan deriyan kaqqin ay maadii?

Issi shuchaa bollan uttida so medoossa gidiya eceriya beettawusu. Asay eceriya dosenna ayssi gidikko son de'iyaa kattaa ayfiyaa asaappe daruwaa maychchawusu.

Bootta sharaa giddo qoli wottido ikka qassi darotoo woxiyaa kattin keehippe mal"ettiyaa kushiyaara ma ma giisiyaage meran zo"o gidida misiraa giyoogaa.

Issi kaame eqqiyoo soho milatiyaa sohuwaan qoodan naa"appe daro kaameti eqqidaageti beettoosona. ha baggaara qassi kaamiyaappe miyiyaara aaho sohoy beettees.

Lo'o jabanaa geeshidi meeccidoogaani penttissido tukkiyaa be'iyo wode tana uya uya gees. Asay siiniyaa geeshshidi meeccidi tukkiyaa tigana xayikko tana uyanawu iitees.

Ha"i ha"i merettiiddi de'iya irssaaseti xaafiyo xuufeti keehippe malaaliyageeta. Ha irssaasiyan xaafettida xuufeti simmidi xayiyaba gidennan merinawu xaafettidooridan de'iiggiyaba malatoosona.

Wolaytta dichchaa citan ka'iyaa kasanchchay kuwasiya tohuwaa sinttawu phonqqidi de'iyage beetees. Kuwasiyaa dembban kuwasiyaa bululisiya kasanchchay wolaytta dichcha qonccisiyaa maayuwaa maayidi ka'idi de'ees.

Shuchchay biitta gomppappe kiyiya keehippe minonne dumma dumma keetta keexxanawunne keella keellanawu maadiya meretta imotta. Ha meretta imottay iraa ekkiddi biittawu laametees.

Issi mala maayuwaa maayidi bantta xoossaa sabbiyaa sabanchchata be'iyo wode tana lo'oosona gaasoykka bantta xoossaa sabboosona. Sabanchchati maayiyo maayo ubban tana lo'iyay boottaa.

Zamaana hashshiyan woykko kushiyan oyqqiyo kompiteree yaanappe kase issisan wottidi go'ettiyo woykko oydiyan wottidi goettiyo kompiteriyaa 'deskitopiyaa' yaagetees. Ha kompitere keehin maadees.

Issi issitoo ha nu dangga manttiyan haniyabay amananawu tuma malattenna. Ha dumma dumma oduwa gattiya gutaratti qonccissidinne odiidi diyobay tuma gidikko biiti bayiis!

Kaamiyan goyyidi zeriyogan daro murutaa demmiya biittan aylliyan ha"ikka oottiya asaa be'iyo wode wozanaa bochchees. Ha asati tumukka hunkko asaara issi biittan de'iyonaa?

Dumma dumma mitta ayfeti manggoy, loomee, anannanase, zaytone, pappayay hegadankka muuzzekka bayzzettiyoman'iyan kiyi wodhdhida. Ha sohuwan hara dumma dummabakka go'ettanawu danddayoos.

Issi giddo xekka bariyan de'iya asi suufe maayuwa maayidi barkka issi keettan uttidaagee de'ees. Ha keettan cora asay shiiquwa shiiqiyo soho gidiyogee erettees.

Toophphiyaan luxetta keettaa eqqotattuppe issoy wonago yunvurshshiyaa gidishin ha yunvurshshee mata wode eqqida eqqotta. Hagaamala eqqottay darobay paccido yunvurshshiyaa gido keehin ufayssena.

Mahaari Biiniyaminne Aayichcho Asaayechcha nu biittan giigida gita wottaa naasiyan ubbaa xoonidi woytuwa ekkidosona. Ha annaaciya wurssiyo dembban naati eqqidosona.

Mata wodettun Toophphiyaa kawotetta garssan de'iyaa polotikka cittatta ayssiyo daanatetttan oottida godattiyo midakisa na'iyo gidada ba daanatettappe mata wodiyan wodhdhasu.

Zo"o ashoy meeqettaara de"iyaagaa doyssidi woxiya kattoogaa miyoode pala mal"ees. Wolaytta aayeti qassi qumaa madhettiyoogan erettidaageeta gidiyoo gishshawu hara merankka madhdhettidi kattoosona.

Issi itoophphiyaa oonatettaa qonccisiyaa woraqataa bolli de'iyaa issi bitanee huuphphiyaara bo'a gididagee ayba itii! a kusheekka karetta gidaagee ayba iitii!

Ha'i ha'i tana keehiippe yiilloyiyaabay aybee giikko oosoppe daruwa odoynne, yuuyi guutta oosuwaa issoy oottidoriira yay yay pooto denddiyogaa. Hay ay paattiyabara qassi hageeti pooto dendiyoonaasha.

Qerettida mittaa taani be'iyo wode taayo siyettiyay qumaa aani kaattiyoogeenne tukkiyaa penttissiyoogee akeekettees. Qorqqoroy keettay tana Pala lo'ees gaasoykka iraa teqqees.

issi cimma bitanee eqqidaagassi bootta woraqataa imiidi diyaa adussa bitanee ay mala meraara diya koottiyaa maayidee? qassi ikka awa heeraa malatii?

Tekinooloojiyan diccibeenna ganddaa heeratun haree gita haggaazaa immees. Ha haretussi asaa naatuura guta dabbotettay de'iyaba gidikkonne daro asati abbiyappe dariya caanaa cyanide qohiiddi de'oosona.